Umukhasi ali khukenda munabukubo, nabukubo mullimo ne bisaala bikaali byetsimwanyi

Umukhasi uli ni laptop wakwarire bu headset mumaru mwewe, alikho litsune likali ni wakwarire ni jacket

Bibindu nga Irish (birasi), tsintsaki, bitungulu, tsinyanya, green paper, kamamwa, kamachi bibi bibya balikhubikulisa

Tsisolo tsifurana lugudo butima ni khundulo khwe lugudo khulikho bisaala bikali ni bunyaasi esi tsili khutsya

Babandu bemikhile babandi bali khusuna mungaki khushisawe ni khundulo khwe shisawe iliwo ligulu